Abafundi abasezingeni laphansi abasaqala ngokufunda. Kuqakathelile ukuthi bawathole amathuba okudlala, ngoba la mathuba abenza bahlakaniphe njalo bakwazi ukunanzelela ukuphathana kuhle nxa bendawonye.

Abantwana abancinyane abasaqala ukufunda. Kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngokuhlanzeka kanye langokuziphatha ukuze bethi lanxa sebekhulile benelise ukukwenza lokho ngendlela ephakemeyo.

Ukufundisa abantwana abasaqala ukufunda , kuyinto edinga ubugcwethu obuphakemeyo. Ngakhoke labo labo abafundisa labo bantwana, kufuze kube ngabantu abaqeqetshileyo ukwenza lo msebenzi.

Abantwana abasaqala izifundo zezinga laphansi kuqakathekile ukuthi bananzelelwe kakhulu njalo bahlaliswe ezindaweni ezihlanzekileyo ukuze bengathathi amagcikwane njalo bethelelane imkhuhlane.

Imfundo yezinga laphansi iyisendlalelo sayoyonke imfundo. Umntwana ongazange athole imfundo enhle eyezinga laphansi. Uthwalanzima ukubana axhumane lesivinini sezifundo zezinga laphakathi, lezifundo zezinga laphezulu.

Abantwana kufuze beqale ukufunda ngezifundo zamakhompiyutha besesezingeni eliphansi lezemfundo, ukwenzela ukuthi nxa beqhubeka ngemfundo yabo besiya emfundweni yezinga laphakathi, bengaze bathwala nzima ukusebenzisa lawo makhompiyutha.

Abantwana abasezingezi laphansi lezefundo kuqakathekile ukuthi bafundise ngokuhlanzeka njalo baboniswe imifanekiso ekhombisa ngokuhlanzeka ukuze labo benelise ukuthathele khonapha.

Njengoba abadala besithi isigogo sigoqwa sisemanzi, imfundo yezinga laphansi iqakathekile kuye wonke umntwana ngoba iyisendlalelo semfundo yaphezulu eyiyo eyenza umuntu abe yilokhu azakuba yikho khona empilweni.

Izindawo zokufundela ezabantwana abasezingeni laphansi, kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi lokhu kube yimfundiso kibo ukuthi kufanele bahlale ezindaweni ezihlanzekileyo, njalo labo kumele baziphathe ngokuhlazeka.

Kuyisiphiwo esikhulu kakhulu ukwenelisa ukukhulumisana lezacuthe, ngakho ke kuqakathekile ukuthi abafundi abasezingeni lezifundo zaphansi bafundiswe ngendlela zokukhulumisa lezacuthe. Ukwenzela ukuthi bengaze bazikhetha emphakathini kodwa benelise ukuphila lazo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke bathole izifundo zezinga laphansi ngoba ziyisendlalelo sezifundo zaphakathi njalo ziyavula abantwana ingqondo zibenze benanzelele ukuqakatheka kwemfundo.

Abafundi abasezingeni laphansi kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezempilakahle njalo befundiswe ukuhlala behlanzekile ukuze bengamemethekisi amagcikwane njalo labo behlale bevikelekile emkhuhlaneni.

Izakhiwo zezikolo zemfundo yezinga laphansi ezisemaphandleni, kuqakathekile ukuthi zithuthukiswe zifane lalezo ezisemadolobheni ukuze abantwana basemaphandleni bafunde imfundo yamanje njalo bengaze bazithola besilela kwezinye izinto eziqakathekileyo emfundweni.

Kuqakathekile ukuqhubeka sithuthukisa izikolo zethu zebanga laphansi njalo laba bafundi bayakudinga ukuthi bebelawo amakhompiyutha ukuze benelise ukufunda izinto eziqakathekileyo besasezingeni eliphansi njalo benelise beqhubeka beyifunda besiya kuzinga laphakathi ukuze bebelobuchwephetshe obuphakemeyo lapho sebesemfundweni ekhuphukileyo.

Abantwana abenza izifundo zezinga laphansi, kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngokuhlanzeka ukwenzela ukuthi bakhule beqakathekisa ukuhlanzeka njalo bakhule bezinanzelela ukuthi baziphatha ngendlela yokuhlanzeka.

Ukudweba imifanekiso kungeyinye indlela yokufunda yabantwana abasezingeni laphansi ngakho ke kuqakathekile ukuthi abazali bahlale bekhuthaza ukuthi abantwana badwebe imifanenkio bengaze babasola nxa bethe badweba izinto ezingekho ezingeni eliphezulu

Abantwana abenza imfundo zezinga laphansi , kuqathekile ukuthi bavunyelwe ukuthi batshengise amatalenta abo besesebancinyane ukuze lawo mathalenta athuthukiswe njalo baphiwe imfundo efaneleyo ukwenzela ukuthi nxa sebekhulile bayenze leyo msebenzi njengoba Kade bevele befisa ukuyenza besabancan

Ngokunikeza ukudla ezikolo zezifundo zezinga laphansi uhulumende ukwenza kube lula ukuthi laba abasuka khatshana lezikolo lalaba abasuka ezimulini eziswelayo bengaze bahlukumezeka lapha besesikolo.

Imidlalo etshiyeneyo iqakathekile kubafundi abasezingeni laphansi ukuze bakhule bejayele ukudlala leyo midlalo njalo besizakale ukuthi bahlale bephilile enyameni lasemathanjeni

Ngemva kokunanzelela ukuthi abanye abantwana bayalamba emakhaya , uhulumende wethuka uhlelo lokunikeza abantwana abasezingeni laphansi ukudla ukwenzela ukuthi benelise ukudlalela njalo balandelele izifundo zabo

Kungumlando wabazali ngekhaya ukuthi bakhuthaze abantwana abayenza izifundo zezinga laphansi ukuthi bafunde izingwalo ukwenzela ukuthi bakhule bethanda ukufunda izingwalo njalo bezwisise ngcono izifundo abazifunda esikolo.

Amanzi ayimpilo njalo ayinsika yethu thina abantu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu behlale belezigxingi zokuvuna amanzi ezulu. Ukwenzela ukuthi lanxa sekomile, bona bahlale belawo amanzi. Ukwenzela ukuthi impilo zabo ziqhubekele phambili.

Abantwana abasezingeni laphansi kufanele bafundiswe ukukhulumisana njalo lokuphathwa kuhle labo abagogekileyo benanzelela ukuthi bangabanye babo njalo labo bangabantu abapheleleyo

Abafundi kuqakathekile ukuthi bazivikele ngezayeke. Lapha behlanganyela ezindaweni ezivalekileyo, njalo ezingelawo umoya oweneleyo. Ukubana baphefumule, bengelakho ukuthatha amagcikwane kwabanye.

Abafundi abafundela imisebenzi yezandla ezikolo zezifundo zezinga laphakathi, kuqakathekile ukuthi behlale bexoxisana labanye abafundi ukwenzela ukuthi babelane ulwazi ngezifundo abafunda ngazo.

Abafundi abasezingeni laphakathi, labasezingeni eliphezulu. Kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngemitshina esentshenziswa kwenzempilakahle. Ukuze lapho sebeqedile kubelula ukuthi bayisebenzise ezibhedlela.

Ukusetshenziswa kwemitshina yokuhlola kulabo abenza izifundo zezinga laphezulu kuqakathekile kakhulu ngoba kuyabasiza ukuthi imisebenzi yabo ibelula njalo ibe lobucwepheshi obuphakemeyo kakhulu.

Ekadeni abantwana abanga mankazana bebengaqakathekiswa kangako njalo bebe ngaphiwa imfundo enganani ngoba bebe khangelelwe ukuthi bazasuka beye kwenda kodwa kulezi insuku kuqakathekile ukufundisa abantwana abanga mankazana njalo kuqakathekile ukuthi sibaxhase ekwenzeni imisebenzi yezandla ngoba yiyo esiphilisa abantu kulezi insuku.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafundele ezindaweni ezihlanzekileyo njalo ezingenisa umoya oweneleyo ukuze lapho belamagcikwane afana lamagcikwane okukhwehlela bengaze bawathelelana kalula.

Ukufunda ngokuxoxisana kuyinto ekhuthazwayo kulezinsuku ezikolo ngoba kwenza abafundi bananzelele ezinye izinto, abayabe bengazcabangeli ukuthi zingabe ziqakathekile. Kubenza njalo bakhaliphe kakhulu ngoba bayahlanganisa imqondo besebephuma lemqondo ejulileyo.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi, kufuze bafundiswe imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi nxa sebephumile esikolo benelise ukuzenzela eyabo imisebenzi bengaze balinda ukuqatshwa.

Ezifundweni zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ngemisebenzi yezandla ukuze benelise ukuthuthukisa isizwe njalo benelise ukuziphandela lapho sebeqedile isikolo.

Imsebenzi yezandla kuqakathekile ukuthi ifundiswe ku zifundo zezinga laphakathi lezifundo zezinga laphezulu ukuze abantu benelise ukuziphilisa lapho sebeqedile ukufunda.

Abafundi abasezikolweni zezinga laphakathi labasezikolweni zezinga laphezulu, kuqakathekile ukuthi bavunule imvunulo efaneleyo lapho besenza izifundo zabo, njalo basebenzise izikhali ezifaneleyo kulokhu abakwenzayo.

Abafundi abasezingeni laphakathi kuqakathekile ukuthi bakhuthazwe ukubana bagqoke imvunulo efaneleyo nxa besenza izifundo zemsebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bengaze bazithola belinyazwa yimitshina abayisebenzisayo.

abafundi abalephupho lokusebenza kwezempilakahle nxa sebekhulile kufanele baqalele ezingeni laphakathi ukukhetha izifundo ezihabelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi ma besiya ezingeni laphezulu kube yikuthuthukisa lokho abavele bekukhethile ngaphambilini

Izifundo zesiyensi ziqakathekile kubafundi abasezingeni laphakathi ziyabasiza ukuthi bazilungiselele ibusasa labo lapho bezabe besebenza ezindaweni ezitshiyeneyo besebenzisa imitshina yakulezinsuku

Abantu abenza izifundo zezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi bafundiswe langezempila kahle njalo bafundiswe lokuthi izigulane ziphathwa njani ukwenzela ukuthi labo abazabe bezasebenzela kwezempila kahle babe lolwazi olujulileyo ngakho

Abafundi abasezingeni laphakathi lezingeni laphezulu lezemfundo kuqakathekile ukuthi bazithole izinto zokusebenzisa lapho befundela imisebenzi yezandla ukuze bebe labo ubuncwephetshe obuqakathekileyo ekusebenziseni lapho sebethe baqeqetsha

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi. Kufuze baphiwe amathuba okubana baphumele ngaphandle besiyabona lezo zinto abafunda ngazo, njalo kumele baphiwe amathuba okubana babambe lezo zinto, baziyenzele zona ngezandla.

Izokolo zonke kumele kubezindawo ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi lanxa kufundiswa abafundi ngokuhlanzeka kubelula ukubapha isibonelo ngalezo zikolo njalo bafundiswe ukuthi bazigcine zihlanzekile lezo zikolo.

Izikolo zemfundo yaphakathi kuqakathekile ukuthi ziqhubeke zithuthukiswa njalo ziphiwe lemitshina yamacomputer ukuze abafundi benelise ukudinga ulwazi abayabe beludinga ngesikhathi esifaneleyo.

Amandla kagesti aqakathekile kakhulu ezikolo zezinga laphakathi ngoba asetshenziswa kakhulu ukuphakamisa imitshina efana lamakhompiyutha leminye esetshenziswa ukwenza imisebenzi yezandla

Izikolo ezifundisa imfundo yaphakathi ezisemaphandleni kuqakathekile ukuthi ziqhubeke zithuthuka njalo zinikeze imfundo efanayo laleyo efundisa abafundi abafunda emadolobheni njengoba imihloliso ebhalwayo isizwe sonke ifana.

Ubudlelwano buqakathekile kubafundi, ngakho kuqakathekile ukuthi abafundi abasezikolweni zezinga laphakathi babelobudlelwano ukwenzela ukuthi benelise ukusizana nxa bedinga usizo njalo abazali kufanele bafundise abantwana ukugcina ubudlelwano obuhle.

Abafundi abasezifundweni zezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi bafunde ukuxoxisana ukwenzela ukuthi nxa sebethe bahlangana lobunzima ezifundweni zabo basizane baphume lesisombululo esingcono ngemva kokubana bexoxisene.

Izikolo zezifundo zezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi zibelabo abaqeqetshi abeneleyo njalo bebengabantu abaqeqetshileyo ngalezozifundo abazifundisayo ukwenzela ukuthi ukuthi imfundo abayinikeza abafundi ibeyimfundo ejulileyo njalo ezabasiza ukuthi baqhubekele phambili ngemfundo yabo.

Ukutholakala kwezingwalo kuzinga lezifundo lwaphakathi kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza abafundi benelise ukucubhngulisisa ngezifundo zabo abazifundayo ukuze zibasize.

Izikolo zemfundo yezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi zibelawo amacomputer ukuze abafundi benelise ukuchwayisa ngemfundo bayitholayo njalo bakwazi ukuzenzela eyabo imfundo.

Izikolo zemfundo yaphakathi kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile. Ukuze abafundi bengaze bathelelana, njalo bememethikise imikhuhlane etholakala ngokungaziphathi kahle. Kanti ke lemikhuhlane etholakala ngokungcola kwendawo lapho abantu abahlala khona. Njalo bengaze bamemethekisa amagcikwane lapho esekhona kuleyo ndawo.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi, kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngokuziphatha njalo langokuphatha abanye abantu. Ukwenzela ukuthi babe laso isineke nxa sebephila emphakathini.

Abafundi abafundela imisebenzi yezandla ezikolo zezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi befunde ngokwenza ukwenzela ukuthi bengaze bethi sebephumele ngaphandle ngemva koku qeqetsha batholakale bengenelisi ukuyenza lemsebenzi ngendlela efaneleyo.

Ukufundisa abafundi abasezingeni laphakathi sokulula kulezinsuku ngoba sokukhona izinto zokubonisa lokhu abafunda ngakho njalo labo sebekhaliphile kakhulu ngoba bakhula bezibona lezozinto abafunda ngazo.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi, bangabantu abalomdlandla omkhulu kakhulu. Ngakho ke, kufuze baphiwe amathuba okutshengisa amathalenta abo, njalo baphiwe amathuba okubana lawo mathalenta bawakhulise ukwenzela ukuthi ikusasa labo libe lihle kakhulu.

Izifundo zezinga laphakathi ziqhubeka zithuthukiswa ukuze zihambelane lesikhathi esiphila kiso njalo abazifundisayo labo kuyadingeka ukuthi baqhubeke beqeqetshiswa ngokuthuthuka kwalezo zifundo

Izikolo zemfundo yaphakathi ziqakathekile kakhulu emfundweni yabantwana ngokuba ziyabasiza ukubana bananzelele lapho ithalenta labo elikhona sebeyalandela khona lokho.

Abafundi abenza izifundo zezinga eliphakathi, kuqakathekile ukuthi bahlale behlanganela bexoxisana njalo bencedisana ezifundweni ezingazwisisekiyo ukuze labo abalembono engcono benelise ukwabela labo abangani bayasilela.

Ukufundisa abafundi abasezingeni laphakathi kungumsebenzi odinga ulwazi olujulileyo ngoba abafundi asebekulelizinga sebehlangana lotshinshoolukhulu kakhulu emizimbeni yabo.

Amakhompiyutha kuqakathekile ukuthi atholakale ezikolo zezinga laphakathi ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukuzidingela ulwazi njalo benelise ukuqhubeka besebenzisa lawo makhompiyutha la nxa sebesiya ezikolo zezinga laphezulu.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zonke jikelele ziqhubeke zithuthukisa izakhiwo zaso. Njalo zibelemitshina eneleyo okufanele isetshenziswe ngabafundi ukwenza imsebenzi yezandla. Ukwenzela ukuthi lanxa sebeqeqetshile kungabinzima ukusebenzisa leyomitshina.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi kufuze bebengabantu abazimiseleyo ukwenza lezo zifundo ngoba lezi zifundo ziqakathekile nxa sebesiya kuzifundo zezinga laphezulu.

Izikolo zemfundo yaphakathi kuqakathekile ukuthi zihlale zithuthuka njalo zithole lemitshina ezakwenza abafundi benelise ukuthola imfundo ejulileyo njalo imfundo yamanje.

Izikolo zezifundo zezinga laphakathi, zilemidlalo eminengi eyehlukeneyo, njalo limidlalo iqajathekile kakhulu kubafundi ngoba ibagcina beqinile, njalo ibenza bengaze bahlaselwa yimikhuhlane kalula.

Izindawo zokuhlala ezikolo zemfundo yaphezulu, kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze kungabi khona ukumemetheka kalula kwemikhuhlane njengoba abantwana behlala bebanengi endaweni encinyane.

Izikolo zezifundo zezinga laphezulu, kuqakathekile ukuthi zibe layo imitshina yamakhompiyutha ukuze abafundi benelise ukudinga ulwazi abayabe belufuna ngesikhathi esifaneleyo.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi baphiwe amathuba okuphumela ngaphandle besiyafundela leyomsebenzi bengaphansi kwabantu abaqeqetshileyo.

Izifundo zeSayensi ziqakathekile kubafundi abenza izinga laphezulu lezemfundo ziyabasiza ukuthi benelise ukwenza imithi njalo bekwazi ukucubungula ngemikhuhlane emitsha.

Kungumlando wezikolo zezifundo zezinga laphezulu ukunanzelela ukuthi abafundi baphiwa imfundo eneleyo njalo ejulileyo ukwenzela ukuthi nxa bephumela ngaphandle besiyasebenza benze kuhle njalo basebenzele ukuthuthukisa isizwe.

Kufanele abezempilakahle benze imikhankaso ngezempilo lasezikolo zezifundo zezinga laphezulu, ngoba kulezi zikolo kulapho okutholakala abantwana abasaqala ukuhlala bodwa ngakhoke kulula ukuthi imikhuhlane imemetheke kulezi ezikolo.

Ukusetshenziswa kwemitshina ezikolo zezinga laphezulu kuqakathekile kakhulu ngoba kuyabasiza abafundi ukuthi bananzelele izinto abafunda ngazo ngoba bezibona mangqamu njalo besibazazi ukubana zimi kanjani.

Izikolo zemfundo yaphezulu yizo eziqeqetsha odokotela ngakho ke ziqakathekile emphakathini njalo uHulumende kufuze ananzelele ukuthi lezi zikolo zisebenza kuhle izikhathi zonke njalo ziyathola abaqeqetshi ukwenzela ukuthi isizwe singaze sasilela kubo dokotela.

Ukuba lezingwalo ze-science kuqakathekile kakhulu emakhaya ukuze bantwana babe lentshukuntshu yokubana bafunde ngeze-science. Ukuze bathuthukise ukwelatshwa imikhuhlane kukanti ke lesizwe sithole ukuthuthuka ngeze-science.

Imfundo ililungele lomuntu wonke, ngakhoke kuyakhuthazwa ukuthi wonke umuntu akhangelele ukufinyelela ezingeni laphezulu lezemfundo ukuze aqeqeshe ngemisebenzi ekhona njalo benelise ukuqala eyabo imisebenzi.

Izikolo zemfundo yezinga laphezulu zilazo izindawo zokuzilolonga njalo ziyakhuthaza abafundi ukuthi bahlale bezilolonga ukuze babe lempilakahle. Abafundi bona bayazi jabulela lezo ndawo zokuzilolonga.

Abafundi abayenza izifundo zezinga laphezulu, kuqakathekile ukuthi babelawabo amakhompiyutha abahlala lawo ezindlini ukwenzela ukuthi benelise ukudinga ulwazi ngesikhathi abafuna ukudinga ngaso.

Amagumbi ahlala abafundi abenza izifundo zezinga laphezulu kubalulekile ukuthi abe lamatafula ukwenzela ukuthi bavuke ebusuku bebala njalo benze imisebenzi yabo ngesikhathi esifaneleyo bengaze bazi thola sebesilela emsebenzini okubalulekileyo ukuthi iphutshe ngesikhathi esifaneleyo.

Izakhiwo zezikolo zezifundo zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngendlela yamanje ukwenzela ukuthi izifundo ezenzelwa khona zingaze zafundiswa ngendlela yekadeni ekade ingelakho ukuxhumana lalokhu okwenzakalayo emhlabeni.

Izikolo zezifundo zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi zitholakale indawana zonke ukuze abafundi bengaze bahlupheka ukuthola indawo zokufunda njalo bengaze baya khatshana bedinga indawo zokufunda.

Izifundo zezinga laphezulu ziqakathekile kakhulu emazweni wonke nje jikelele ukuze abantwana bebelolwazi olujulileyo lokusebenzisa lokhu okufanele bakusebenzise.

Izikolo zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi zifundise abantwana ngempilakahle njalo zibafundise ngendlela zokuziphatha ukuze imikhuhlane ingaze yamemetheka kalula ezindaweni zokufunda

Abafundi abafunda ezikolo zezinga laphezulu kumele baphathwe njengabanye abafundi akumelanga kube lo bandlululo ngoba bona bagogekile kukanti ke kuqakathekile ukuthi lezi zikolo zinanzelele ukuthi laba bafundi bayathola yonke impahla yokusebenzisa eqondileyo ehambelana labo.

Izindlu zokulala emakolijini abafundi abesezingeni laphakathi , kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile. Njalo abafundi Kufuze bananzelele ukuthi ziyangenisa umoya okweneleyo ukuze imikhuhlane ingamemetheki.

Izikolo ezifundisa izifundo zaphezulu sezithuthukile kulezi insuku kusenziwa yikuthi labo abafundele imisebenzi baqhubeka bethuthuka njalo bedinga izindlela ezingcono zokufundisa laba abasafundelayo imsebenzi

Kuqakathekile ukuthi izikolo zezimfundo zezinga eliphezulu zibelazo indawo zokuzilolonga kanye lezemidlalo ukwenzela ukuthi abafundi bengazitholi sebehlaselwa yimikhuhlane ngenxa yokungazivoxavoxi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi abenza izifundo zezinga laphezulu bathole imfundiso ejulileyo ngaleyo misebenzi akhangelele ukuthi bayenze nxa sebeqedile lezo zifundo

kubalulekile ukuba izakhiwo zemfundo lezinga eliphezulu zakhiwe ngokuncweki ukuze ukuthi labo abafunda kizo bezizwe bele ntshukutshu le lesasasa ukuthi benze okuncono okuphezulu kwalokho abahlala bekubona

Abantu abasezifundweni zezinga laphezulu kubalulekile ukuthi bafundiswe ngokulungisa imithi yesimanje ukwenzela ukuthi itholakale kalula njalo ingaze yadula kulabo abangelayo imali

Izindlu zabafundi zezikolo zezifundo zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi zibele lazo indawo zokugezela ukwenzela ukuthi abafundi bengaze bahlukumezeka kakhulu bedinga indawo zokugezela.

Izikolo ezifundiza izifundo zeganga laphezulu kuqakathekile ukuthi bafundise abantwana ngezempilakahle kanye langokuzikuziphatha ukwenzela ukuthi labo nxa bephuma besiyaphandle benelise ukufundisa lokhu kwabanye.